Asati uttidika deizaytti guutha oydde bolla kehidi uutidi de'osona giddope attin eeta sinththanka waaraqata bolla xafetidika torgetidi deizayssika hashshu hayssaka salo sa'a woyko alame nayta qamma gaakideta gizaysi de'es.

Gaamo dere asika gaamo woga dunguza qope wothida asatinne dumma dumma laxanata gaabeta mayida ayetika issippe gididika mata oykidika ka'ishe de'osona gusuko.dunguzatika lo'izayta de'osona.

Gaammo dere aawathi woykko asathi keehidi eqqidi de7izaythi hayssaka irxxa maathaa oykkidi de7izaythinne xambarothanne cikkada woththidaythi bullukkotakka mayida asathi keehidi beeththishe de7oosona; eythikka dembba bessani issi miishsha sarotheththa qonccissiza maathaa oykkidi de7oosoa.

dulata sohoni woykko issi mishey haniza gessane gidokkoda keedi daro asati beettosuna gidope attinikka nam7u asatikka issife majanayti issoy issora haasayissekka qofa birshise de7oosunna

Gammo dere asati woykko aawati uttidikka hayssa ni duulati see de oosona hiti keehidi uttidi xambaroy dumma dumma miisi cikkatikka ita sinthan eqqidi deizayssinne gammo dunguza qoofeda wothida aawati uttidi tobeti shee de oosona

Asati keehidi eqqidaytikka gaammo dunguza maydayti qoofotaka woththidayti eti issi miisa peellise de'oosona kuussukko etikka eqqidi issi ishe yootettizayssa izigishe wosna woththidi de'oosona guussakko hayssika lo'okko

Denba bessani toga fara kooridikka togida asati keehidi beettosona keehidikka pantha asatikka keehidi hayssa toga faraza kooridi togidosona faratikka keehidi daro farhati beettishe de'oosona gussako issifeka gididi eqqidi de'oosona.

toppetiza asati sintherakka keehidikka toppettanas yiidi uttishe de oosona hayssika duulata so7one keehidikka pedere wogamayo deizayssi woykko dunguza iza bolla ooththeti deiza oyde bollaka asati uttishe de oosona guussakko

Tapella bolla xuufey xaafetidi deizayssi beettees hayssikka keehidikka ingizeethoda xuufey xaafeti deizayssinne isa misiley beettizayssi dees qasseka hayssa souza giddon asati keehidikka issi miisha tobetishe dey oosuna guussakko.

Keehdi keexxettidi deisa pooqe keeththeykka dariti issi bolla keesettiza pooqe keeththey beedees hayssika arbaminche katamani gammo zuunenikka asa naytas paayatetha immanas maaddiza bessakko.

Issi addeeppe qofa qoncisishenne kasekape halchidahyssa yootisi asadaka tamarsishe deesse guussako isaku era dham'u macatikka uttidide izayssi keydu misiletikka beettishe de'osua.

Issi duulata sooni woykko issi keeththani garssanikka koronitiya bollara poo'iza issa woykko eexiza sooni asati uttidikka isso issora tobetishe de'oosona. Issi miishay sinthan haniya issaka xeellishe de'oosona.

gammo dere mayo woga maydayssi leemisosu mahe itimayda addezikka gammo dunguzata qode bollara yeggidayssinne gufe kushen oykkida asatikka eqqidi de7oosona gidofe attin kaame giddora issi addezi iita xeellishe de7es

keydi caalla asati uupe oykkidikka de7isayti uttida aawatikka aayti issi bessani uttidi de7o suna eytikka kehdi huphe bollakka woththida ammano kaalethiza aawatikka qachidayti kafitame dayti ga de oosuna.

Dullatha sohon uttidikka tobethiza assathi bethosonna. Kehidikka mayo miyidaythi qophekka wothidaytti izza gidinkka gammo dunguzza qophekka dei'zza assathikka uttidi issi mishshe hanizaytti sishene wozanan wothi ezgishe deo'ssonna.

Issi addey gaammo dungusha qoobey woththidayssikka issi qodi maaga woyiko be qofa miicishe yooti sheka keeheti dumma dumma miishatanikka qofa oothishe woykko wursi shekade izayssi beettees

Issi maxasiya booththame dhooqa mise maydera qoodhesa bollarakka deiza oogasi salome dhooki didayrakka misimisha yoota sheme be qofa qoncisase asatas paatta she sintha keseda eqqada deyays.

Keehidi uttidi de7isa asati gammo dere dungusa qoofekka woththidayti gawo oosanchati duulata sohuni woykkoy issi keethxani uttidikka yis simisha xeellishe de7oosona eytikka keehidi uzina woththidi xeellishe de7osona.

Bootha shuraabe mayta asati hay wode dooretizayssa kaywode doorettiza kawo misile meettizayssa gistira deizayssa mayda asatikka uttidi toppetishe keehi daro asati de7eessona.

Boche bessan beetes. Niche bessazara asatika ogey de'izaysa hamutishe de'osona haysika bochezi maatatika, haathatika, gede sekini sohoyka betizaysi qaseka sharayka bocheza bollara oykizaysi de'es.

"Nam'u inddeti issi addeyika keehidi macca nayti de'osona eetikka issi medho mayo mayidikka eqqidi dizayti beetishe de'ees issi maccasiyakka be na'a udumada de'izaysa beetayis."

Maaze dere parkke xaafo keththika hayssan bettes hayssika tophphiya deere duggeha tophphiya deere killile gammo zoone giddon bettiza paarkke giidottappe issinoza gussuko kehiddika worrati miththati iizan deiizayssi bettes.

Oge bolla kezid dumma dumma zal'anchat dumma mishatanne ayfa ayfeta lemisos avocadota zal'ishe de'osona. Kameyka keehid bizays makinat daro asat kuwasetika de'osona guusako. Haysika wolaythan gidanas danda'es.

Nam'u guuththa naytara issi addera issi indira bettossonna ettikka so asa getetanawu dandayosona gussakko giddoppe attin nayti issiniya maca na kaalozi atumma na qasekka asati naytta oyqidi de'ossonna gussakko

Hathey elidaysi woykon abba getetizaysi qase kehidika beteseGadeyka kehidi qaseka dhumada gizaysika issi bagara awanada gidi betizaysi mithatika kehidi wora masatizaysi betishe de'osona

Keeththe booththanne keexetidayssikka keehidi beetees. Hayssikka elppine keeththe gidanaw danda7ees. Sosappe asati ha kezishe de7oosona. Uuththatikka toketidayssi dembba heeran gita keehidi diza maatati beetosona.

Asati keehidikka issiso asati issi medho mayo mayidayti guutha naytikka indeya addey keehidi eqqidi de7oosona. Eetikka huphe qasseka kace bolla shiisidi medettidaytikka de7oos.

geedi gammo dereni bonchetisessa diddofe issinozikka sunthu summizayssi addezi geedi guchche dikkokka hayssa tookkidi yizayssi beettishe deees gammo dere asaya guubota ulkidayssi izara geedi de7osona

Oyddu macca naytikka beettoosona .Eetikka be dere woga huuphetakka qanxxisidi de7izaytikka gidoppe attin qoodhenikka dumma dumma miishati aathidayti miiccishekka de7idayti issi miisha xeellishe de7oosona.

heedzdxzu waatati beettisona gidoni ekkida issi addezikka hayssa iita kuyeni beettiza abbaza woykko haaxe keehidi eli ddys hayssaza xiillishe addezi de7es issi addezikka izara xeellesya issinoseha simmi ekkidees

Nam7u kuutha nayti issife idimettishe beettosona eetikka s ay keeydi dhummiza bessane sooykka henine wuley gordetti deizay si mee korontey eexxizayssi beettishe de7izess wussuku nam7atikka keeydi issoy issoraka gayettishe de7oosona.

Derey beehidikka geze soohoy de'izayssi beettees hayssika keehidi lo'idi beettiza sooza giddonekka qasseka guuththa haaththeyka qasseka xiyano wodhdhiti de'iza bessan eelidi de'izayssi woykko abba geekettana dandayizayssi beettishe de'eesse guussukko hayssika keehidi lo'izayssi beettes

Bedere woga keehidikka bolla bolla ooththisida asati de7oosona asatikka hayssa bolla zani woykko be sintha zani hayssaka keehidikka asati ayfeso bessazani zuurada de7izayssa ooththidikka pedere woga ooththida asati beettosona

Hayssika tophphiya dereni beettizayssi kase wodeppe deizayssi tigiray kilinin beettiza akisume geetettizayssakko hayssi akisume hawultezikka keehidi kase wodeppeka xeyssetishe de'ees toophphiyakaa erisees guussakko

Buuxane kamettida keeththa sohoy beettees hayssika soozi keehidi nam7u bessara bollarajjuay izara kezana mala oothettidi deizayssinne wulay deizayssi kechatikka deizayssi qasseka uuthati dumma dumma chiishshati keeththaza achchani deizayssi beettee

Issi macasiya zuma bolla denba bessani ichadanneka keehada derey deizayssa xeellashe deyays gidofe attin hayssika keehidi denbatidi deisa bessayka dhoqu gidayssi qaxare woykko gezze keeththeka deizayssi beettees.

Barzaafe mithi keehidikka beettes zumaykka bettizayssi dhoqu giidi deizayssikka keehidi gita zumaykka qase bochettidi ekkida bessan dhoqu giidi beettizayssi deees hayssa barzaafe giddo zorakka kechchay kecheti deizayssa giddora ogey deizayssinne woysheti kathati zeretidayssi beete.

guchcha baza ziya ogera ha hashe beettays kehdikka keexxettida keexxey nam7o gerekka kameti keehidi akki hamettanaunne toho hasaykka hamettanawu keehidi kun7iza bessay beettees guussakko

Qoodi maagay qonccetishe de7izayssi issi baggara misile bolla beetishe de7ees, qasseka hara dere asay woyko kehika koriya dere aysiya kawo derey beetishe de7ees, gidoppe attin keehi daro asati dizayssanne amaarathora xaafetida xuufey dizayssa besees.

Poo7izayssi woykko koronththe mala masathizayssi keehidikka beeththishe de7ees; qulfethikka nam7u sha7anne nam7u thamanne uddufun paydoykka keehidi giigida lewekko; heyssa gidanawu danddayees.

keehidi daro xuufe xaafeti de'izayssikka beettishe de'es, iza giddonekka issi macasha emmisiley beettes guussukko hayssika a miikko gizayssikka amarethora xaafetidi deizayssi bekkure gizayssikka dumma dumma xuufetikka bekkure gishshin koyro na gizayssikka beettishe de'es

issi bessan silkita nin gidikkokka qasseka dumma dumma teknolojita gu7ettidi asa naytikka isane xeellizayssi qasseka ingizethura xaabeti deizayssi aplkeeshen egeetettizayssikka qasseka line egizayssikka hayssi deizayssi li7inii eggiza fidalekka iza giddon xaabeti deiza aplkesheney beettees

Issi addey eqidas issi misha xelidinne qopa qonc'isana kehidi qopishe des adezika eqidika issi misha xelisheka de'es izzika kawo mayo mayidaysi osancha mayo mayidaysi pizza guyeraka kehidi kexetiza kethati betosona

Koronte po'isanaw madiza mishati haysani iza kehi laletidi kaosetidi bettes haysika issi bessape hara besa qaseka hara besas po'o imanas mades gusuko

Gadeyo mathezayisi bettes na'mu miththathikka de'es haysa bolla shibozikka issi bessan be'ana po'oy etas dizayisikka betteshe de'es.

Koronththee keehidi ooseththidi laaleththiza bessay de7ees;hayssaka korinththeththetha ooththida asathikka dumma dumma kaamenikka ba7essi ehidikka hayssa koronththetha woththishee de7oosonakoo;koronthethikka laaleththidi dumma bessa biidi asa na7ithas keehi go7aa immanawu dandda7ees.

Uttidi tobetiza asatikka beetdosona asatikka keehidi koronte ekipileni woykkoy iita ooththozi koronten gididayssi hayssanikka keehidi topbetishe deishinne ashan gu'ikke kushshe deizayssa aaththidi issi addezikkabe halcho paatishe de'es

Keehidi ootheti deiza so hoyi woykko pooqe keeththi beettees iza haachchadakka matafiketi keehidi deiza bessani nam'u ogekka gedera haara efizayssi kametikka iza giddora deizayssi koronteti bollara michati qacheti deizayssi beettees.

koronte dumma bessa keehidikka laaminas go7isayssa hissi adtesi oothchishe de7ees gidofe attimi koronte michatikka keehidi eqqizayti biradati oyketidi de7ideyssikka hasshani bietishe dees

kaame bolla issi miishe caanettidi yidayssaka kaamezi wothishe deees hayssika kaamesi bayidi yiidayssikka hayssa qasseka aase giikko keehidikka koronte qasseka asa nayta sipoo7osu lalettana mala koronte keydi isa qaaneza eidikka yeggishe deees

koronteti keehidikka beettoso na korontedikka hayssafe dumma dumma bessa shubotikka laaletti biidi asa naytas poo7anassinne dumma dumma go7a immanasi mado immanas dandayoosona guussu go hayssika keehidi lo7o gididayssi elete

kuronte mithati keedikka bettishe deyosuna eqqizayka keedi oohsettishe de izayssi dumma dumma ogekka isa giddora bettizayssi keedi lo7ishe de izayssinne hayssafe kasega laalettidi hara bessani poo7o immana maattizayssi oosettishe deees

Asati uttidi tobbetirshe de'osona kehidikka lo'iza bessan kawo oththanchata giddana bessiza asati be laptoppe oyqidda asati waraqataykka etta sintha de'izaytti issoy issuwara tobbetishe de'osona.

Daaboy bayzetiza keeththay woykko sohoy beetoosona. addezikka keyiza suuqezappekka kezidi eqqidi de7ees. Iza sinththani bajaaje eqidayssi motoretikka asati silkke haasayishe de7oosona guusakko. Qasseka keehidikka hayssani miththati ogge bollara eqqidaytti beetees.

Bankeson woyikko bira keththan oththiza issi ayiyakka utada de'wus gidoppe atin izo hasayisishshe silke oyikkida adezikka be qofada woththishshe de'es gusakko

Issi macasiya keehada daro demisha woykko miisha yssa bira geetettizayssaza oykkedakka taybashe hayssaka hara wodesi woykko sinthas keehiti naagite soo shammanas gashe odashe beettay.

issi miishay xaafetidi deisayssa waraqata bolla asati oykkidikka xeellishenne nababishe de oosona eytikka aappi immanakkone oona sunthi de7izakkone gizayssa keehidikka hayssani xeellishe de oosona guussukko hayssika issi kawo oosanchafe kezidayss

kame bolla issi addezikka kushe woththidi zembeli giidi eqqidi xeellishe deees izikka qoofe woththides iza guyorakka xaafetidi deiza xuufeti tapilla bollaka beettizayssi gasse amaratho qaalanikka xaafetidi deyizayssi beettishe deees

xuube saafetidi deizayssika amarethora beettes gidofe attini giddonekka cihibii giza gibii giza hayssanekka woy cibia gizayssi tudpheasal7anchata qaseka bankeyka woy kopirayssi qisa misile beette

zemene banke giza xuufe xaafetidi deise siqa beetties hayssi xuufezikka amarethoninne ingilizethuni xaafetidi desse guussakko izaafe sinthanekka ziidiza fidaley beettishe deese guussako hayssaka kehidi lo7ekko qofisos

Issi macasiyaka qofeso keehadakka miisha woykko demmisha oykkada de iza era beettays phishi garsanikka pooqati deizayssikka ha'ira hayssaka qasseka sinthasika soo shamite sinshasika woththidi soo shamite giza qofakka qoncishase deays.

Dhemishaywoykko miishay qachettidi deizayssi nam'uxetu lootteti de'oo sona issi bolla qashettidii gidoppe attin nam'usiyanne dambanne oossunu hayssan kawa amarechura xaafeti deiza gaalatikka qasseka faydoti de'oo sona.

asati keehidi beettishe de oosuna dirofe attinikka keehidikka issi misile woothidi asati izaabesishenne kedi de oosuna iitikka tafa meqo ashshamassi maadiza oosamchata guussate

Haamey keehidikka beettishe de'es kaameza sintha ne asati eqqidosona keehidikka daro biittata bayidi maaddana sii da7iza kaamezikka beettes qasseka ogesarakka haaththe keehidi gogidayssi capidibetes kuussako.

issi asi kundinekka iza denthidi issi miishan efiza asati beettosona gidofe attinu hayssa issi miisha ooththishe addezi kundin moykko bena dogidi ichi mika asati benthidi issi miisha dhoqu ooththidi izan efana gishe de7oosona

kehidi kun7ida ogera so giddon de'izayssara haroy kehid gogiishe midayssikka beiti dumma dumma anqasha miishati bollafe qolettizayti mee kundetti zayti beettosona gido deni hisa giddonikka safi bertishe deyoosa

Foqe ketsetidi didays betes. Foqezka qaska kehid lo ketsetdays. Kehid katama gidon foqat betdays, ogeka foqaza sintara dizays kame izan aqdays betes.

Issi inda kusheni woriqe hathidaraka eqida issi mishe yotashe asatas patashe de'awus gusuko. Izaka eqada ha xelashe iskirtoka kushen woyko bi'ire oyka de'awusa gusuko.

Pooqe keethiy kexetidi de'izaysi kawo oososyi keehidika betizaysi dumma dumma oratha ogeti osetishe de'izaysinne qaseka keehidika ha'i wode haniza sohoyi betesi haysika lo'o katama geteti xeysetanawu danda'eses gusa.

Tophphiya bandiray eqqidayssinne nami'u asata misiley beettes. Gidoppe attin hayssika issi kawo oosanchcho ooso ooththiza oosanchcha kifile gidanawu danda'esse guussako. Hayssika keehidikka lo'o gididayssi beettishe de'es.

gammo zuones ahuphe katama woykko aba minche katamani beettiza hayssanikka gaammo addabaabeza achchani ke hidi daro asati kaamera bishe de oosona behe motoredakka laaggidi bizayti deeettes

denba bessane issi miishay woykko pooqeti yooththettiza woykko keeththati keexxettiza bessani keehidikka daro kalethiza asatikka eqqidinne toppetishe deyoosona heyta guyrakka ha ishe issi addezi eqqidi yooti shinikka hara asati eqqidi siishe deyoosona

asati keehidikka giqidi deyidi issi fayatetha immiza akimeppe woykko hissi indeyfekka iza paattizayssa siyshenne qofa isippe ekkizayssi beettes issi addeyka keehedi qodhe kessidikka ayfeni keehidi wozna wothi xeellishe dees.

fooqey keexxettigi de'izayssinne giddora qasseka qalametikka tiyettishe de'izayssi beettes keehidi mithatanikka tuulettidi hayssi fooqezi de'izayssikka mithadazikka iza bollafe qasseka shotettonnayssi beettishe deese guussako.

duulata sohoy woykko issi kawo keeththa sohoy beettees, hayssikka ha'i wode haniza bilxiginna parte asatikka toppettanas giigidi bessiza sohoni oydetikka keehidika qasseka giigi uttidayssikka beettes issi macasha pootoyka woykko misiley beettishe de'ese

pooqey keexettidi deizayssi beettees pooqezikka keehidikka keexxettidi deizayssi issa bollarakka asati hamettana bessizayssi maatatikka sinthani dumma dumma qasseka guutetikka toketidayssi beettishe deees guussakko

tophiya bandira dhoqu ooththidi oykkidi deiza asati beettosona keehtikka daro asati duulata sohoni woykko issi keeththay haniza sohone uttiti tophiya bandiranne qasseka iza giddone hara bandirakka dhoqu ooththidi dentsihe deizaytinne kushe baqqishe deizayti de7oosona

Hookkesohoykka keexetti dihizayssi geehidikka ooratha keeththe keexxettidayssi lo'o suy wulaykka gelanaw duhetti dizayssikka hissi bakkara qase qorteti dehizayssikka hayssi qidopfe attinkka paayetethaniza bessa gidana dandayiza sohoy deees.

Keehidikka toophphiya giddon de7iza asathi beeththishee de7oosona; heythikka payyatheththaa ekkiza soho woykko hosppithaale geetheththizayssani issi qassikka kare dereppe issi boothathappe hara asikka qoophe woththidayssi eqqidi kushe dhoqqu ooththidi denththizayssa xeellishe de7oos.

Paayatetha keeththani saketadakka itthida issi macashiyasa kusappe dhoqu kaata dendadakka seellashe de7ayssu isi achchanekka dumma dumma dhaleti isisi bessizayssi saafetidi deizayssi ga bettishe deees.

Xuufe xaafetidi deis hayssikka beettees hayssa xuufeza bollakka uddubu tammanne oydda oyddu tammanne os bolla shuci tegizayssikka deees gidofe attinekka biishiney qasseka asa naytas payiyatetha immizayssanne filgetha xeelliza ki fileykka hayssanne de'ese guussakko tapella bolla xaabeti beettees

amarethoranne ingilizetho doonani xaafetidi deiza xuufekka beettes hayssika xuufezi yelemmas darse dumma dumma qasseka gaththen deiza kifiletanne keehidikka bolla takka asa naytas paayatetha bessanas si xaafeti deizayssi hayssika tafella bolla beettees

Asabi uttidi deisayti keehidikka indetinne agdeti beettosona gidofe attinkka eyti issi miisha naagishe woykko asaki saketidayssa oychana gishe de'isayti beettosona iita guyrakka kawo oosantha tikka shemposoy beettes

Issi addey dhale keeththani ooththizayssikka keehidi pe qofata woykko halcota paatishe deees iza guyera xaafeti deizayssi dumma dumma misiletikka ingizetho qaalarakka xaafeti deizayssi beettosona asatikka issi ayana dummudayrakka izo xeellisa fayatetha immisa akimekka deyaay.

Asati saketidi faayatetha demmana si ichidi de'oosona etikka hospitaale giddonikka eytas ichoso imminikka izan ichidi de'oosona issi saketizayrakka ichada deizayssi ma'o maydaykka izi achcharakka lanqara ichidi deiza asati nam'ati beettishi de'oosona.

issi haakimeakka hayssa usutaheney uttada xaafashe de'ayus issakka keehadaka issi sakiza asasi dhale kiittanaw worqata bolla iskirtooni xaafasheka de'izayssi beettes

Haakime keexxanikka saketada ichidara issi indiya de chakettaza ichida soppi dhoqu gatanne xeellashe deyays dumma duma dhaletikkas hafitidi do7izayti isi achchani beettosona gussako

Uttanisi kehippe lo'iza oydetti bettosona haysattika issi hottele getetizaysa gidanaw dandayes ASA naytika hesadan ka'ishe gogetidi uttana besayne uyanane mana gidi de'izaysi korontetika exishe bettisona

Ilpinne sohoy keexetid de'izaysi beetes, keehid dadetida sohozika tuusan tuuletid de'izaysi betizaysi haysa misiliza bolla beyanawun danda'es giusako

Daro putteti keehidikka beetossona,daro puttetta giidoppekka asatti eqqidossona,asatti pltteza xeelishe dee'etees .keehidiikka adetikka de'ishin maccatti,iza giddon issi maccassiya boththa qofe woththada kareththa mayo mayadus

Timirte keththa giddoni Nam'u bandirati dizzayisi bettes kexxetidi de'izzayisi hayssa bollaka qasseka xuffeka xaffetidi de'izayisi bettes xuffezika amarathoranne ingilizethora xaffetidayisi ha yitte timirte tamarite gizzayisika timirttey pooko gishshe besishe dees.

Shuchay kehidka oge giddora oothetidi de'za shucha ogeyi beetesi. Haysa ogezaraka asati keehidika oososo mayo mayidaytika keehidi Botha laxana mayidaytika hametishe betosona, shuchaza bollaraka maatati dolishe de'izaysinne issi adeyi utidi ogeni de'izaysi beetesi.

Booththa mayida inddothikka addethi qassika hara medhokka mayokka mayida asathi issipe gididi keehidikka hayssa baanere gizayssa woykko issi miishsha iza bolla xaafidi guuththa naykka qassika iza misilee de7izayssanne miiccizayssa woththi bessishee de7oosona.

kodonteti oke bolla de7izayssikka oge giddoni issi de7izayssi ta bollara caafettidi issi miisheya qoncesise deizayssi beettes keehidikka hayssanekka oge bollaka oosetti de7izayssikka keehudi lam7o ogeta shiakosoyka beettishe deees

suntha yiisisi balaynne shuhugietettizaara huphekka ixingeta giigisizaara keyada indetasi giigisizara hayssanikka oge bolla xuufe xaafadanne tapilla bolla misileta macata huphekka giigissizayssa heelison

missi kawoosohoni gelanassinne kehanassi de iza ogefikka beettees gidopfe attini hayssa wulazikka keeti qelameni lo7idi tiyetudayssi deees izaraka kordetidi wulazi da7i shini issi mancasa kabezani beettay

Xoossa suho keexxettidi deisayssikka woyettisayssi keexxettidi deisayssa achanekka sida tiiqetenikka keexxettidi deisayssinne koronte tikka beettosuna qasseta ogerakka lanqera asi beettishe duees

timirte keeththay woykkoosooy beettees gidofe atti nu timirte keeththas kiechtchay kitetti deizayssa bollakka keeti xuufe xaabetidayssinne misileekka deizayssi beedees hayssika qasseka ammalethoranne inbinzethora xaabetti deiees

issi oge bollaka keehidi anqasha taafithitikka fiddidi fiddidi giigisiza asati dewosona gidope attin feedzxzaka oykkidi deizayti hayssaka ooththiza asati keehidikka hanattisheme ooththise beeddoosonna

pooqey keexxetti de7izayssa bollaka hayssika keehidi dumma dumma ushshatinne metetisayti bazzettiza bessani korontey poo7idi exxishe dees isa bollaka qase topheya bayndidaykka mixetidi deizayssi bollafe simmidikka duge garse gaso keehidi mixetidayssikka exishe dees

Asate uttidi deisaytinne dumma dumma la bitoppe geetettizayssa xeellizayti eytaka kaaleththizayssi de'es kathetikka egga sinthani deiziyssinne keesiti daro asati issi miisha ooththishe de'oosuna gussa.

woray keehidikka beettes woraza giddorakka keehidi ogey aaththana ooththetti de7izayssi kaameyka izara bana dandayiza ogeoykko toho ogeykka beettes wuraz keehdi beettiza bollara korontetikka beettos

addehe asati beettosuna ehtikka keehidikka boochcha shuraabeta maydaytikka gasseka eqqidi dellizaytinne issi addezikka issi miisa sugidi gelxizay issi asati beettosuna hyssaka maashini lo7athishe dee

Pirrda keththa giddon deiza xuffetappe issinozokka amarathorane qasse inggilizaththora doonan xaffetida deizayssika bettes hassika assa nayttas tumma woykko worddo giddika pirdizayssa woykko piitty ministireyka xaffetidaysi bettes.

Issi endiya piirdde keeththasoni woga timirteza taamaridaga piirdde keeththazoni ootiza oosanchchiya piirdde keeththa oosanchcha mayo ma'adaka eqa de'awusu. Izzi sintanika qase dugeha gaden Thophphiya bandiray beetes.

Pirda ketha gidanaw danda'izaysa oydetika Keehid asa nayti utanasi de'iza besayi giigidika betesi, qaseka keehidi kawo osanchati utiza besayka de'ese guusako.

Uttanas deisa oydeti giigidi deisasi betti shedees hayssikka kaseka asatikka dumma dumma wordotonne dummada woykko xillo oossida asati hayssaniti uttosu naagu su kukkitopfe attin firde keeththe fiddanawu tanbaee.

Asati keehidikka issi miishey xaafettidi deizayssa waraqata oykkidi bestishe de7oosona izetikka issi miishani ooththiza asata wuykko pirda keeththani ooththiza asata gidanawu dandayettes attumanatikka indetikka de7oosona

Kawo oosanchatappe beettosona gidofe attinnekka issi addezi markatatha haysse waraqataka issi nozasi keehidikka immishe deees gidofe attinekka qasseka keehidi lo7iza issi indiyakka qasse eyta xeellashenne miicashe deays.

Ooratha sohoy ooththettidi deizayssi iza sinthanekka tophiya bandiraynne dugeha dere asa tophiya bandiraykka beettizayssi nam'u bandirati eqqidi deizayssinne dumma dumma puutetikka maata giddon lo'isa bessani kachettidi puteti toketidi deizayssi beette.

sarotetha naagisiza kawo oosanchatikka denba bessane keehidikka eqqidi tophiya bandiranne qasseka duggeha dere asa bandira oykkidaytikka keehidikka be hanotetha bessishe de7osona hayssika dere sarotethas keehi lo7okko

Keehedi asati daridi eqdhida ginne etaggitopekka issi addey hayssaweyto oyide izayssi ka beettes qasseka markatetha waraqataka oykki deiza nam7o asati udti de7ooso.

firda keeththane asati uttidikka woga qonci shishe de7oosona keehidikka eskidi siyida asati guyerakka uttidi de7isa asati eskidikka haasayizayssa woykko paatetha immizayssa tuma wordogibi shaakkizayssa siyishe de7oosona guussakko

dembba bessanikka oqe bolla keehidi anqashati kufin akafani dumma dumma qase peethatanikka pithatani iza ooththidikka pithiza asati issi bolla shiisshishe de7oosona asatikka keehidi daro asati xeellishenne anqashata woykko buurata pixishe de7oosona.

keehidi gita anqasha woykko hayssa iitacha miisha buura keetettizayssa caaniza kaameykka beettes asatikka shuchchi ogeni deisayssa polidi heedzdzu asatikka keehidikka qofe wothoyti shuchchaza issife oykkidi tookkidikka efisayssi beettes

kaame bolla keehidi melida maatakka asati caallishe de7osona issime dhoomayida heedzdzu asatikka kaame bolla kessidi sugi shimi kaame bolla deiza asikka oykkidi pude bi hessaka maataza bolla kessishe de7es kaametikka pooqeti keexettida issi keehi beettees

kame bolla asati melida maata caanishe de7o sona heedzdzu asatikka kamezo bollakke hidi idummi caanniti sugishinikka kamezo bolla deida asikka gede goochchise deees daro pooqetikka beettos

Okene keehidikka asati pfixidi lo'athizayssinne koronteti daro koronteti eexidi deizayssi pooqetikka kaamey de'ees kaameza bollaka ogezappe uutetheka fixidi asati wontasone hayssanikka kaameza bolla jaannishi deyoosona.

issi so7o guutha naaya haisane ha oonatetha warakata woykko payda geetettizaysseza oykkeda bessasuyo de7aysu mayakka icana da gashe issi miisya xeellashe issi kushen he faydaza oykka bessasuyo deays

Dijitale tophiya giza xuufekka amarehora xaabeti de'izayssi beettes keehtikka qasseka hayssani tophiya kartaykabyettishe deees gidoppe attin misiletikka daro korontetikka isa giddora poo'izayssi diesse guussakko

issi addey woykko kare deren deiza issi afrka giddofe addeyka eqqidi qasseka isi topbishenne qobata qoncisise deees hayssi addezikka aawo dere kawo kaalethizayssa dinkatani erikke gidoppe attin hayssi addezi haasayizayssi deees

Issi zo'o naya qasseka ha'i wode imettizayssa woykko asa naytas tophphiyan mule bessizayssa fayda geetettizayssa oonatetha warqata oykkedakka biredhen oykkeda bessashenne de'ays.

Xufey amarethora xaabetidi deizayssikka beettes hayssikka fayda cufeseethafeti deizayssi fayda dichidaale baraqatasikka oonassinne aasisi go7ise gizayssa izakka hayssi beettizayssinne daro xuufeti de7oos.

Tamari naytikka ha7i wodey hanizayssa issi miisha xeellishenne hayssa komputere geetettizayssa issi addey eyta besise woykko komputereza bollaka issi miishan xaafidikka gide gelxishe de7ese guussakko haystaka nam'u ga kuutha intetikka tamare nayti utti xeellishe de'osona.

Keehidikka achche cuppey bolla gidiza asati beettosona etikka macanayta geetettishin issi attuma naytikka issi attuma naazi eytara eqqidi deeizayssi beettees eyta guyerakka keehidi puroce gite geetettizayssani saafedidi beettiza xuufeykka de7ees.

asati uttidaytikka ha7i wode anizayssa woyqqu wayssa laapitoppe geetettizayssa saa xeelli sheete oosona izanka ku7ettidi keehidi filgetha bakkan ba bishe bollada koronte exizayssika qasse tamarsizayssika deees

al7ames dale geetettida xoossana yelettida yesus kirstoosaykka torgetidi hayssani saqaleti deizayssikka beettees izakka hashshuka hayssa qasse kaal saroda kath deeta gizayssikka xuufe zaafetti deizayssi beettes

fayda giza xuufeykka xaafettidi de7izayssi ingizethonikka xaafetti de7izayssinne amarathonikka beettizayssi de7ees iza misilezikka beettes hayssika ha7i wodeppe fayda gizayssikka keehippe xaafettidikka kofettishe de7ees

oonatetha bessiza waraqateykka woykko oonatetha waraqa hayssi fayda geetettizayssika beettees isa bollaka faydasa asi isa misile misile deisa asatikka beetti sheete oosonna

Issi macasiya ekkada deizarakka dumma miishata qoncisashe beettays izi achchanheeni bagkanekka misilera beettizayssinne xuufeykka xaafeti deizayssi payda itoophiya gisayssika keehidikka beettishe des gurssukko hayssika keehi lo'okko

Issi ade nam'u kushiyan huphe oyiqidi de'es adezika kehidika hayssan kehidika birra metoy gakizayisaka azanishe nam'u kushen huphe oyqidika hokizi de'izayisi bettes gussako.

Tophphiya kawoyi woyikko tophphiya dere kaleththiza kawoyi docter abi ayimedeyi hayi qasekka kare dereppe woyikko hara dereppe issi asakka xeyissid iza moki ekkiddikka izanni kehidikka Saroteththa nagizza asatinkka dumma dumma mishshata oththisidd besishshe de'ees.

Tophiya banidiray betidiyassinne kehidi darroti utidi deyizayis betesi assati utidi deyizayiti kawo osso othiya gidanawu dandayizayit hayissa tophiya banidira xelishe deyosona gussako

Tophiya bandirabeyi shinikka asati keehidikka koyni uttizayti xaafizaytikka kawo oosanchati xeelise ti7osona gidofe attin hayssika tuppetiza kessowo gidana dandayese guussagu

Asati ogeni eqqidi de'izayti beettosona. Eta giddofe qasseka dugeha tophiya dere ayso aawa kaafo xilawun kebedeykka issi addey eqqidi oychin izikka ee paatetha immishe de'ees. Kaametikka eqqidi de'izaytinne ooratha ogeti ooththetizayssi de'oosona.

duge ha topheya dere aysso aawa kapoxillawun kepidenne eytara deiza asati beettosuna kare derefeka issi asi beettes ooratha ogeykka ootettizayssasa eeti keehidikka be asatara gididi xeellishe de7osuna guussa ko7es

gammo dere aawatikka keedi cimati dunguza qoofeta woththidayti keedi cikataka oykkidayti qoofeta oykida asatikka keydi uttidikkatobetishe deizayssenne issimisi yootechizayssa akeekidisishe de7oosona

Issi yaaddeyka issi meisha weygoppe qofa haasayishi deees addesikka keehdikka istifusheni mayke oykkidi disane haasayishinne be'ees addeza achchane ciishati beettos

Thoho kwaasiya kaasanchchathi issipe eqqidi de7oosona;issi mayo mayda ethi thoho kuwaase kassanchchathikka keehidi bolla worqqa ethi keehidi eqqidi de7oosona; eetha guyeerakka gizayssikka tsaafethi de7izay amaaththo tsuufee beeththoosona.

Oyddu waateti eqqidi de'idosona eetikka icisi gizayssa woykko hayssa paasiforteza giddon ooththiza asata gidana dandayosona paasporteka asa naytikka keeydi issi dereppe hara dere baanas maaddiza miishekko qussa.

Utanasi oydeti keehid de'izaysika issi bollaka oydeti shiiqid de'izaysinne iza guyeraka keehidika asati sarotetha nagisizaytika iza tamariza asatika biidi dosona

Sarotheththa naagissiza kawo oosanchchathape woykko issi polisee eqqidikka keehidi daro asatha shiishshidi eethassi thiimirththenne qofisho immishe de7ees; issi miishsha immidikka paatheththaa eethassi qonccisse de7izayssa be7ishee de7oos.

Sarotetha nagisiza kawo osanchati woykon polise getetizayti eqqidi de'osona eteska gamo asati kehidika mata woykon irxa mata imishe de'osona asatika eta guyera kehidi eqidi de'osona gusako

Saroteththa naagisiza asatinne keehidi eta kaaleththizayti hayssan gita asati eqqidi de'osona. Etikka issi miishsha qaala gelishe dugetidikka keehidi eqqidikka de'izayssi beettishe beetes.

sarotetha naagisiza kaawo oosonthati kawo mayo maydayti woykko issi medho tuphiya bandirakka qasseka miyeera qachidi deyizati keehidi eqqidikka issi miisha ooththishinne isso isso wogakka naagishe de'osona, eta guyera keeththe keehidi de'izayssi maataykka wugen laalettiday beettes

sarotetha naagisiza kawo oosanthatikka kawo mayoza woyikko be mayoza mayid uzaabeykkoobea uzaa mayti hayssanne uttidi de'izayie beykko kaalethiza asati gidana besizayisinne hinte guyera kehid daro asati togetishe de'o osona

issi addey sarotetha naagisizayssikka hayssani iza mayozo mayizaysi massara gizayssaza oykkidikka qaseka denba bessani keehidi uttidi de'oos iza achchani shucchadi de'osuna issi misha xeellishe de'ees

Kawo oosanceta giddopfe sarotetheane disiza asati uttidi de7oosona poolisetikka keehidi de7isayti issimiishe hanizayssa woykqo qopbetizayssanne wurizayssa xeelishe keehidikka wozna woththidi de7oosona.

Sarotetha naagisiza kawo oosanchati woykko poolise geetettizaytikka hayssani be mayo maydayssi issinozikka massara oykkidayssi uttidi deees izarakka izaadan maydayssi garsara hara mayota maydayssikka uttidi deese guusseko.

Saroteeththa naagisisa kawo oosanchatikka dulata sohonne uttidi keehidikka daroti tobetiishshe beettosona siinththane yootizayssa eti eskitikka wozina woththidi xeellishenne qasseka xaafishe de'osona guussakko

tophiya dere sarotetha naagisiza aaway hayssa neqqa beettes hidoppe attin tani hayssa addez assi sunthasa erikke izi oona gidikkokka tani erikke shini tophiya bandiraykka iza bolla kasseka sarotetha naagisizayta bandiraykka beettees woolisi taasi hayssi minister

sarotetha naagisiza asati weykko poolise geetettizaytikka keeetikka eyta kaalethizayti hayssanu biitosona eyta gittonikka qasse heedzdzo asatikka bonchettida kawo oosanchati sarotetha kushe saro imishe de7eosona

Sorotetha naagisiza kawo wosanhotikka uttidi de'i shinekka eitas keehidikka hayssa ne qasseka issi meeshiya qoncisiza yssine qofa baattiza addeyka ekkidi yootishe deizay sasi shenne toppetishe de'i osona.

Maratho qaalaranne ingilizetho qaalaras afeti deizayssinne giddoni kapo7o masatizayssikka izani deizayssi topheya giza xuubeykka beettizayssi hayssanni deees nam7u chachchatikka booththu chachchati de7oosona.

Oge bolla eqida asataka issi adezi kushe matidibe sishin asatika esigedi xelishe de7osona asata guyeraka xupe xapetididizas ogezikaa boqatidi betizayis betishe de7es gusako gupeka oyikidi issi adezi eqides

Issi addey qodimaaga qoncisishenne qopatanne halchata yootishe dees.ha addeza bollankka mithi kuwasizayssi diccishe dees guussako.keethazikka keehidinne lo7idi oothettida pooqezakko.

Kasee wode toophphiya asa kaaleththida kawothikka issani beeththees; sunththathikka izassi mangisthu geetheththzeysikka keehizikka beeththishinne misile bolla de7ees; he buusakko hayssika keehidi gooba kawokko.

Pudeha tophiya dereppe beetizayssi issi debirexihon getetizayssikka be qodimaaga qonccisishe de7ees. Iza achani pudeha gede tophiya bandiraykka lemisosi tigra bandiray beetishe de7ees guussakko.

Gaammo dere woga mawoykka dizayssani qassekka ke7idi siketidayssika ashanguluteta bolla betizayssi dumma dumma keehidikka ooththetidi de7izayssi shuraabetikka qamiseti beetosona guussikko. Asatikka iza shamizaytinne bayzizayssi de7ees.

tophiya dere kawo oosanchati dhoqa beeththasani deizayti leemisosu tophiya dere kaalethiza kawo doktore abe ahimedey qasseka izara ooththizayssikka taaqise caafoy keehidikka hara asatikka izara de7izayti dhoqa bessan deizayti beettosona

Nam7u addeti uttidatappe gidtoppe issi addezikka kushe manz biradhenekka bessishenne geehidi pe qofata woykko halchota asatas yootishe deees gidofe attin saafeti didi zaawada qatappe xeelidi yootishekka deees.

muuse haytheka keehidi beettizaysi deees haysse muuze saagitoni iray pokkinikka keehedi haarohudi muuseza mittidikka beisa siyon sileza bolla beettishe dees quusuko maxizikka muuseka saagiton elidi dees.

nam7u asati uttidikka xuufe xaafishe deeosona eetikka wadaqata bolla bi7ire wokkidikka issino ziyexaafishini eida achtharakka nam7u asatikka nam7u asata achchara eqqidi de7ettes tophiya bandiraykka hara qasseka miishay siiidga beyettes

Asati kathafekka keehidi kathi hsaane bolla ekkisinne sollo tikka deizayssa haaththidi aaththidikka aman gani ekkisi de7oosona hayssaka heytas giigissisa sollosakka giigisiza issi macasha beettays.

issi yaddey uttidayssi qodi maga siishe woykko yootishe deees addesikka ayfe laathidi tishi ooththidi xeellishe hayssanikka be sinthani be silke woththidikka kusheta udummidikka oykkidi deiza addezi xeellishenne hesqishe deees

Topheya dere kaalethiza aysso aawa woykko doktore abi aymede geetettizayssinne ixara deyssa keehi daro asaki beettosona izikka issi kushe ne oykkidi dhokku ooththidikka hayssada sedede mu'aale newawuchi gizayssa amadethoraka xaafetti deizayssa qonxisishe deees.

Gammo dere aysso aawaka kaseka keehidi izara deiza kawo oosanchati lokka bessani deizay tikka hayssa ne okoyachchani hamettishede oosona idaguera kaametikka keehi beettishede oossona.

Asati issi misha bajaje gidon xelishe de'osona gidope atinka bajajen geliza asika qaseka bajaje wanidakonne iza gidon de'izaysa issi misha xeliza asati kehidika be dere woga mayo ma'idaytikka betishe de'osona.

Tophiya bandira mayida asatika keehidi etiyoophiya bandira daro etiyoophiya bandira miccidi oykida asati beetosona oydeyka uttanasi de'izayssi beetes gidoppe attin issi bessani hayssa keehidikka tophiya bandira mayidaysika iza bessishe de'osona.

Hathi qogidi bizayssi bettes shafa hathay gogidi bidays ogey dizaysi ogezza achan qasi nam'u asati eqidaysinne qase hathay izara xinino hathay gogishe deyzayssi krchetidi deyzaysi woday wodidayssi bettes.

Aayeti issife gididi uttidi de7iza soy mithi de7iza bessan woykko denbba bessani beettes. Gidoppe attin sinthani heedzdzu asati eetas de7izasoppe issi macasha dendadakka goda qofisese de7aws.

kaamekka keehidi lamba kaamesi immanassi maaddizayssi hayssani ooththeti deizayssi keehidi beettees gidofe attin daro kametikka izani hayssafe lambay duuqetikko kaametikka woththizayssi ekkanas de7osona

Aayiti keehidi oyde bolla uttidi de'izaytikka be cugani cugani tobetishe de'oosona. Gidoppe attin issi issi dira sinthan lapittoppe deizaytikka hayssa keehidikka xeellishenne pilgishe de'oosona guussakko.

kawo oosancha gidana dandayiza asatikka keehidikka yiidinne issi macasho issi meesha oychin izakka eetas paatetha odase de'ays hayssika gidofe attimi guma keeththani ooththiza meesha gidanaukka dandayese goossukko keehidikka lo'okko

kame eqoso keehidikka daridi dees asatikka beqofaso woykko hara dere baanas hayssa kameza giddon yeedi deizayssi woykko hayssa maanara nuni gizayssezikka kame eqosof makinati keehidi deiza bessay beettes guussokko asatikka wuyketidi bizaytikka be qofaso hamettizayti de7i usona

Too kowaseka isa ha asati keehidikqa beetosona ehidikka ita boltan baydoy baytoy xaabetidieita bessani deiziinni hayssanka kahidikka issoy issorakka tamare shenne geeedi minmidi ooththish deyoosona.

guutha nayti uttidi deizayti qasseka filgeththa xeellishekka eyta sinthane woykko kifileni tamarishe de7oosona eytikka nam7u attuma nayti sinthara uttidaytinne maca naytikka keehi guutha tamare nayti be waraqatara bi7iirera deyizayti beyotosona

keedi daro asati eqqidi deizaytinne uttidi deizayti kun7etidikka keedi deizayti beettosona eyda achchanikka pooqe deishini issimissa wursanhasi qoppadikka deizayti beettosona

keehidi taro7o asati be korocokka osaane woththidayti eqqitikka kaamenna gizayti keehidi beettosona issi atte ayfe bolla manazide woththidayssi be koroju kissidi izappe demmisha xeellishe deese guussakko asatikka keehidi eqqidi de7oosona

keehidi daro dunoti woykko kaththa ifeti beettesona beemisosu dunoti qasseka bettizay aazi haray giikko shunkurdoti timatimeti lo7ometikka keehidi bayzettiza bessako hayssi asatikka iza bayzi shenne shamishe de7oosona

Keehidi daro katha ayfeti beeddosona apileti muuseti keehidi donoti santhati keehidi daro kathati deizayssikka saxallon saxallon maketizayssi baaddoti bangati beettishe de'oosona.

Dumma dumma mayoti qonthatikka keehidi mayoy bayssettiza bessako gidofe attini hayssan uguutha naytas yaanisa mayoti keehidikka suuke bolla mexetidi beettiza issi diase oge bessamekka.

Kaameti keehidikka issi miishshe yozayssi issi miishey afan de7izayssi beettoosona. nam7u kaametikka oge bollanka ossi bagga eqqidi asataka keehidi wothin issi medho mayida asatikka eqqidinne de7ishini enta sinthen uttidikka de7oosona.

Woray betiza besara guththa luluma ogey de'izaysara asatikka booththu mayidayti shurabe bolakka misiley de'izayss iza medho qofekka boththu woththida asati kezishshe de'osona kehidi asatikka poche pude ke'ishe de'osonna

Gammo dunguza pooxa mayida issi addeyka haathe keehidi piissa haathey bollafe goggizayssa eqqidi seellishe dees. Izikka sokko zaaridi keehidi piissa haatheza seellishe dees.

dhokku giidi beettiza zumay beettes iza garsanikka wurati keehidi beettosonaa shaaraykka salora keehidi lo7izayssi beettishe deesse guussakko oogeykka hayssa wurazani efizayssi beettishin zumazi dhoku giidinnekka keehidikka dhokku gida bessani deesse guussakko

Guuthas sohoy guutho kamettidi deyidayssika betes gidope attini isoonosa garsani issi aaya ekkadakka namu'u kushen isoonosa pude oykkada ha'i icadah eqqa xeellashe de'ayssu aayaka bizhama giza mayosa mayadus.

sohoy guutha xoy keesetti deizayssa sinthanikka maatati deizayssa bessani qasseka keehidikka qasseka bollarakka gupantidi deiza issi miishay deizayssa giddon asatikka iza sinthanikka eqqidi eqqidi beettosona

Sa7ay omarsishe de7ishinikka dham7u keeththeti beettosona. keeththeta achchanikka qasse uuthati toketidayti beettosona. gamma dunguza mayda asatikka keehidi hayssa ekkidi xeellishe de7oosona.

Oyddu wattuma nayti uttidinne de'o suna eetikka geedi alam'e bolla erettizayssa kuwaseka izayta eeta shurabeKa maydi iita maaddisheka deizayssi beettes guussao.

woray keehidi awarade izayssi beettes gidofeya diemi saaziqqa kuyiza bessane issi lo7o kusheykka woraza kede koehidikka bessishi de7eesayssikka woraza bolla kushezi issi kushezi micatidi dee

Nam7u asati eqqidi de7oosona issi attuma naranne issi macanara gididi issife oyketidikka attuma naazi naayissi izokko bollara kushe wothidayssika nam7ati dendishe de7oosona hayssikakke hidi guyira beettizay parkekko.

Issi macashiyakka mitta giddon keehidi daro worata giddon putetikka diccizayssa giddon eqqada isaka qodhe bollara dunguza yeggidara qasseka sinttarakka qanse bolla woykko ulo bollan korojo qachidara miicashe de'awusu.

Onatetha waraqata woyko payda gettetizaysa woykon dijitale getetizaysa ekanas asatika xapetishe de'izasinne dumma dumma asharataka imishe dizayti de'osona enta guyeraka asatieqidi de'osona.

Fayda woykko digitale gizayssaza oonatetha waraqata ekanasi asatikka xafetishe de'osonna kehidi daro asati xafetishe de'izaysinne hayssa xaafishe de'izayssi asati eqidayssa goora oothikka beettizayssi de'es.

Asati keehid maran eqid de'osona, asatika issi miisha xafetanasi eqid nagishe de'izaysi betes, haysika atuma nayti woyko huphe duchidayt dumma dummaba pantha naytika betishe de'osona guusako, haysika lo'oko

asati keesi dile mutiti komputere xeelishe de7oosona eytikka xeelisini eytabe achchanikka gamma dundusa qoofi woththida issiyade sokka bolla kushe saareti oykkidayssika hara asatikka ekkidi de7oosona

Xufes xaafiza asatikka beettosona hayssaka asati issi taka kaalethizayssazi xaafidi immin issi aawuzikka isa bolla ekkidi xaafana woykko paramana gishe beettes daro asatikka keehidikka xaafetishe bollaraka qorqoroy wodhdhi ooththettidaso ho'idi de'ooson

nam7u asati uttidikka xaafishede ooson na nam7u asatikka eqqidide izayti issinose adde issinoa qasseka kurachozokkoni ba hida guutha tamarena geetettays gidofre addeni haytikka ha7i wodey hanizayssa oonatetha warakata ekkanawu xaafetishedey oosonna

Aayetikka keehidi indeti maara naagidikka ekkidi deisayssi beettees issi macashayakka eytakka kaaletizarakka hayssa ni hayssa digitale woykko hayda geetephisayssa ekkanau xaafizarakka eeta xeellashe dee

keehidi ha7i wode kezidayssa woykko payda gizayssa ekkanasi asatikka xaafeetishe dizayssi beettes hayssaka nam7u asati polishe de7oosona uuthatikka keehidi eta guyera beettishe de7oosona

Ha'i wodey ooxettizayssa woykko imettiza oonatetha waraqata woykko payda geetettizayssa xaabetashe issi macashiya lam'o kushen oykkada ayfey ashara dende shini oohthisisayssika keehidi maaragera woykko moolera isa dendana mala oykki bessishe deees.

ha7i wode imettizayssa woykko oonatetha waraqata hayssanikka iza xaafisa asatinne xaafese itidi qasseka ekkana gisa asati qeedikka geettishenne maara ekkidi naagishe de7oosona guussa

Oonatetha waraqaata haykkanawu xaafetisa asakiqa ekkidi de'o sona hayssaka hayssi addey xaafishenne issi indiyakka xaafashe deays issa xaafis hayssaka ashaki ekkidi xeellishe issi indiyakka uttadakka deyays.

Timirte nayti tamari subitikka gelanas salfetishe deizayssi gido kofe attinikka etife waraqata waraqata oykkidaytikka issi medho yuniforme mayday ti maaran eqqiti deizayssi bietsh deese guuse.

Kuwase kassanchchati kehidikka bettosona eetika kuwasse kaizayti woykko goole gelssidi uffa'etidi kehiddi dhollishenne issoy isso bollara oyykketidi miccishe deossona issi medhokka eeti mayidayti iza giddonika issi qoppe woththida asatikka bettosona.

Sarotheththaa naagissiza kawo oosanchchathappe nam7athikka keehidi beeththoosona; gidoppe aththini nam7u maccathikka qassekka issi addezikka keehidikka issi maccaseera issi addera sinththara bisheni eetha guyerakka kaalli biida zaythinne woykko wo dumma moysay oykkidossi de7ees.

Guutha mayti denba bessani too kuwasse kaa'izaytikka bolla minthetho ooththishe de7oosona eytikka keehidi kaa7i shin eytachchen eyti izan kaa'isa miishati dumma dumma miishati de7oosona asatikka haakkidi eqqidi xeellizaytinne asatikka kaa'izayti beettosona.

Kuwaase kaasanchatikka kuwaase kaa7anas hamettishenne buro gelishe de7oosona. Hayssanikka keehidikka qasseka dembba bessazani kuwaase dembba bessazani ka7anasi anaytikka bishini guyera uttidi xeelliza asati keehidi de7oosona.

Too ku waase kaa'isa kaassanjati beeduusona iitikka kaa'isaytikka keedi issoosi hupheni dolidi iccitikka too ku wasisa yootin tooku hasisikka kare keeishe teees

tuphiya dere kuwaase kaasanchatinne hessafe qasseka iseta gittoni deettiza qasseka sarotetha naagisiza asati woykko eyta qommo woykko eita chuka gididaytikka keydi eqqiti hayssande oosonawu

Toho kuwase qa iza gaasanchati qiyohidi beettishe de'oosona too kuwaseka isaydigka demba bessani kuwaaseka ettiza medamikaa ishe deizayssinne goole gelthidikka issife eqqideyidayssi geedde.

Kuwaase kaa7isa kaasanthati woykko kuwaase kaasanthetikka denba bessani nam7ati kuwaase kaa7ise de7i shine issinozikka isappe aaththidi kuwaasiza dhiiqana agishe beettes iza guyera deiza yssiizikka issara gaggi simmidi hokkishe de7ess guurssakko.

demba bessanikka bolla detha mintixizayssa ooththida woykko issi medho mayda asatikka beettosona eytikka attuma asati ke7idi panhatikka hayssa ooththishe de7oosona guussokko issi miishaka xeellishe issoy issoyrakka kaa7ishe de7oosona

Tookku haaseka izaakka asanchati beettosona gidoppe attinkka kuwaasezuy bollara hishin issinozikka kuwaasiza dhiqqana gishshin issinozikka keehidikka izappe aaththi ekkana gizayssi beettishe deese guussakko hayssikka bolla minthetho zillo okko.

Issime dhoo mayda asatikka kehidi issime dhooshurafe isa bolla misileykka deisayssa mayda asati uttitinne ekkidi de'oosuna heekka kittonikka issime dhoo mayonna nam'u asati ekkidi de'oosuna.

Gitare beetes gitareka keehipe asati yexishinika diixetidi maadanasi go'es gusako haysika amano asatani woyko haysa xoosa qala amaniza asatas keehidika koshes gusako.

Asati utidi de'izaytika tobetishe dumma dumma qodimagataka yootiza issi adezi ayfe bolla manaxire wothizagsatika mic aykidaysazi yootishe de'ese guusuko, haysika lo'oko.

Amarathora xaafetidi de'iza xuufeyka keehidi beetes haysika oratha katamatasika amanetisiza netiworke Giza loythidi xaafetidi de'izaysika iza misilezi beetishe de'es.

Bi'ireti qassika darro medho bi'ireti deyosona, eta bollaka xafetidi deyiza etta sunithika ingilizatho qalara xafetidi deyidayisi betosona tuchazika goridetidi deyida bi'ireti deyosona

giizeth surakka xaafetide isa fidaley fiyettishe de espaaydoykka qasseka miishishenne osu tammikka xaabeti deizayssinne giissi kisa fidaleykka qasseka osupu shenne osu xeetu iiti kisa fidaletikka kehiiti qasseka bessizaytikka de7oosna

keedikka xuufeti izappe xaafetizayssi komputerekka keehidi woothizayssi hayssika minon komputere kibile geetettiza harti koppe geetettizayssikka keehi daro pidaletinne paytoti iza bolla deizayssi beettes.

Waraqatati woykko luuketi ititi wodhdhana mala keehidi oykkizayssi gancheda keehidi oykkiza banddira woykko bawnderi geetettizayssi beettishe de7ees. Hayssika keehidikka korojjo mala oykkanaSsi maddeese guussakka.

issi addeyka xuufe xaabetidi dizayssa bessishe de'ees dumma dumma asatikka xielliza bessani fessi bukke hayssa yutube woykko gizayssani ikka bessishe dees issia galase xalala attideesse giza xuufekka qoncisishe de'es

Era derey asati keehidi eqqidi de7osona eyta kiddonikka kare dere issi asikka eqqidi deizayssi beettes kidoppe attini dumma dumma misiletin beti xaafettidayti eita guyra beettosona sintharakka ha7i wode asata gasetiza sabare koometi beettos.

Kegipe daro hareti betosona haretikka issipe qashetidi kecha bolla de'izays betes kameti asatikka hareta sinthanikka de'zaytinne poqeti kehidi oge bolla osetidi de'izayti betishe de'osona gusakko

Hezdzdu bajjajet betosona heyita sinththarakka tappelay qasekka xufera deizayis gelosoyikka kacera kacetidayisikka eizayisi betesi gusikko hayisikka asatikka kaceza achara utida

Haaten woykko baqqulo so medisan go'etidi asati qasekkamadabara bolla kehidikka hayssa ba'isidi haareta ba'isidi ekidi efishe de'osona eta guyerakka daro kamey betishe de'osona madabaraza gidon shunkkurttokko gidikonne kaaththi betishe de'es.

Keehidi daro kaafey korontte kaameykka eqidi de'izayssi beettees. Kaamezassi duca baggara woykko guye baggarakka kameza bolla xaabetidi beettiza xuufeykka ingilizethora elektrikale gizayssika beettes

haathtxhe bolla wogolo deizayssi beettes geytiqqaa haaththasi goppizayssinne gidofe attin issi bakara harozi keehi kessidi yakkida anqasha pikka melida bessay deishe hayssa mishiliza bolla beettishe de7iss oqekka bollara aadhdhizayssi kaameti beetisoa

Aayeerey eqosenne woykko geleso beettees hayssika asmara gisa derenekka beettizayssi deesse guussuko hayssika kehidikka ingizethura cuuphe xaafede da izayssi pooqetikka iza bollara ooththetide isayssi beettes.

Hayssanikka bolla kipilekappe issi miishay tooykka hametto dandayonnaa asatikka eiqas guutha saykile basatisayssaka immini iza bolla uttidi de'oosona haytikka keehidin kawoy hayka xeellanas besseese guussakko.

Oke bolla issi motore ekkidi deisayssas motoreyssas guye bagkaza issi erdesikka woykko motore eqodasi oykkishe dees tuma dumma suuqetikka keehdikka beettizayssi deees ooke bollaka issi tamari naasi be fayo yuuniforme mayeti pishe dees

tophiya dere ayirey beettes hayssika ayirezi uttidi izappe dendana gizayssi iza bollaka tophiya giza xuufeykka xaafettidi de7isayssi beettes hayssika xuufesi ingilizethoda xaafettidi deesse kuussakku keehidi lo7isa ayirezikka de7ees

oge bolla biskidite laakishe biza asatikka beettosuna dumba tum7a misileti tobiya bandiraykka iza bolla deisayssi ingiziza sura xaafettida xuufetikka wooqetikka keehidi asikka deisayssi beettishe deees

Pooqe keexetidaysi keehipe daro gidizaysi beetes gidoppe attini pooqeza achanika henipeka guye bagara woray keehidika daro woray beetishe de'es gusako.

Sohoy keexettidi deizayssi woykko pooqe keeththasoppe issino xi beettes hayssanka qasseka korontey eexizayssi isi taybiza keesseyka ooththettidi deizayssi beettes hayssika keehidi lo'izayssinne seega giza xuufey beettishe deees

Pooqey ooththetidayssas gaaththara ke'ana malanne isera wodhana mala maadizayssi hayssa nunikka cugani cugani de'iti ooththiti de'eesse woykko dire jakku gizayssazi bettishe deees.

Ooqe keexettidi deiza hissi beettes pookesa giddorakka ooke keeeti giikkonnayssinne dumma dumma gaseka ooqesa naagiza asatasi oothsettidi deissas ho7i beettes gidoppe attenne sikame ookeser haayishe diesisi addehisa sinthan idies

fooqey keehidi keexxettidi de'izayssi beettes woraykka kuyera keehidi beettizessa giddora ogey de'izayssika beettes qasseka hayssanikka tammu bidaleykka xaafettidi deizayssinne koyrethikka hayssa immo gizayssikka hashshu ooratha laytha giza xuubetikka deyoos

keehidi daro asati issi bessani woykko issi bessay haliza bessani deido sona ehidikka keehidi issa issaka wonchetishenne eqqidi deidi issi miisa xeellishenne goobetizayssa ooththishe de7o sona

Gutha tamare nayti issi mala mayo mayidi woykon yuniforime gizaysazaka mayidayiti issipe gididika eti pilgetha woykon xana'ishe woykon nababishe de'osona issi mac'ashaya eta gidon de'ashe izaka tamarisashe betawus.

Timirte kethan tamare nayti eqidika wogaka bonchisiza bandirayka de'izo besay de'es haysatika kehidika sureraka kehidika kechetidi de'izaysika kehidi nam'u bandiray tophiya bandirayne dugeha dere asa bandiray betizay de'es

Xufeti keehidika amarathora xaafetid de'izays betes, haysa xuufezaska Wana woyko huphe qopayka nababo woga keehidika lo'za timiretn gizayska hays nam'u nam'a

Paace ooththiza asati uttidikka paaciza ooththishe de'oosona hayssika tiimiirte keeththane kifile giddoni gidanawu dandayees asatikka ke'idi bi'ire oykidikka paaciza warqqata bolla ooththishe de'oosona

Issi macashiyakka xuufe xaafatidi de'izayssa nam'u kushen oykkada bessashe de'awus. Hayssika hachi tamareso bishini koyro qammako woykko issintho qammako gizayssa nam'u shi'anne tammanne laapun fidaleykka iza bolla de'izayssa xaafada bessashe de'awus.

Timirtte keethanikka tamaare nayti anjjetida bessani issi addezi anjjettida mayozakka mayidi be qodimaaga woykko qofaa qonccishishe de7es. Addezikka keehidikka payyatetja woykko paatetha tamare naytas immishe beettees.

Daro tamare nayti beettosona daro tamare naytikka keehidi kuutha nayti issime dhoo mayo may7idaytiikko yuniforme gizayssas maydayti keehidikka damare keeththasoon beettishe de7oosona

Hayssika tamareso keeththa geetettes izikka keehidi pooqey oothettidayssi amo tamareso keeththa gidikko tani eraysse hayssika awane dize giikko mulaycha soddo yumberasiti giddoni bettishe deese guussoko tanikka hissan tamara dissee

Asati keehidi eqqidi de'osona eytachane eyta korocoyka beettishe deese guussakko gidofe attin issi miishanikka asati keehidi kaweykko timirte keeththani gelizayssi beettishe deese guussakko.

timirte keeththa gidikkonne kawo oososo gidikkonne eretibenna shinikka keehidi hayssane aqusoy woykko dorme gizayssi biyettes gidofe attin nam7u hwuleykka heneda hanira usachara dirsada giidikka deizayssa giddoni nam7u asati ekkidos

timirte keeththa sunthi gelosoni tapella bolla xaafetidi deisayssi amarethonikka ingisetho qaalanekka xaafetidi deees iza bolla keydi tammanne uddufu usupu tammanne nam7u marotetha laythanikka hayssi haanides giizayssi deees

dichitape nababa sohoy beettees hayssikka cuufesi indizetho doonan xaafatidi de7i sayssikka abettishe dees ke hidi daro komputertikka dibaabe keeththizanikka nababonas maddizati deeusona

tamare nayta aquso woykko dorme qietettiza issi ka beettees bollanikka issi naaya uttadi ne babena babanas si hayssaka maxaafa doya shiye beetta issu issinookka garsene uttu dishini izi achcha ichesusanikka ichida waragatay beettees

Timirte keeththani denba bessane deiza matafi deiza bessani guutha nayti keehidi daro tamare naytikka uttidi ise ta asaso worakka astamaretikka dumma dumma tobeta oykko qofiso ta aaththisye de iseyo naa hayssika keehidi lo7okko

tibirte keeththatikka iza sinthani hayssanni denba maatay deebbatti deiza suuni qasseka ichach yunayti beettes nam7atikka guutxida hidappe qasseka issinozikka izappe buri ekkisayssa qasseka nam7atikka keehi gitakko

Tamare nayta tamarsiza astamareya issi macashe ekada miicashe deays izi guyerakka apbid aapbidi zi gatho xaafettidi deiza bidaleykka deees issi asikka uttidi oyde bolla deizayssi hara asara yo'o hasayishye deees.

Keehidi daro kuutha nayti deisaytinne issi macasha uttatakka dambure baqqashe de'ays naytikka keehidi meecisenne issoy issoa xeellishe laaletitikka uttizayti dumma dumma miishata ooththishe de'osuna fitaletikka beettees.

Biita goyiza kamey betes haysika biitay goyiza kamezika athidi quc'di oge basisheka woyko lo'atishe dee'es kameza gidon othisisiza issi adeyka utidi haysa otishe de'ishin issi na'ayka adhishe kamezaka xelishe dee'es.

Oggey bassetizayssi bettes haysi ogezi bassetizayssika kehidi bitati oggezan deizayssa guyera issi mishshay adhdhidayssa guyera kehidika po'o masatidi betidaysi de'es barzapetika lanqera dess kehidi daro miththati bettosona.

Oga bola kamey eqidaysika betes gidope atinka sarotetha nagisizayti oyko kametaka xeelizayti haysi kawo oosanchati woylo tirapike getetizaytika xeelishe de'osona.

issi okekka ziqigidi deizayssa bollarakka kaamey bishe deizayssi beettes gidoppe attin oge lanqerakka nam7u asatikka bizaytikka be korojo bayidayti qoopeta woththidayti bishin issi nea kuwaweykko lanxela woththida aaya sinthara hayase de'ays

kaameti keehidikka oorathi ogey ooththizayssaka laallidi izakka giigissishe de oosona gidofee attimi hayssika kaamesi doysore geetettidayssazi keehidi biittatakka caanishe kaame bolla de7ese guussako hayssika lo7okko

oorath ooththettiza ogey beettishe de7es hayssa ogezikka oorath ooththetishin qasseka ogeza keehidi diilacisiza kaameykka iza diilacisise beettes heedzdzu kametikka keehidikka haysenin qoleto miishaza diilacishe de7osona asatikka eqqi xilletes

biitta goyiza woykko oge baasiti lo7athiza kaamey deettes kameikka keehidikka hayssi tubbo okeza bollakka kelthidi isa lo7athishinne biittata beleshe de7es kuus kokkidofe attin hayssika keehidi daro asati eqqi xeeleshe de7oosonna

Ogey oorathi oosetizayssaka ogeza keehidikka diilacidikka diilaciza kaamey beettishi de7ees asatikka eqqidis xelishe de7oosona ooratha ogekka hayssa katama giddora oosetishe de7es pooqetikka keexxettidayssi beettosona.

zokkaya adhanasi wooxeti deizayssi beyettes okekkakke hidikka qasse zoora idikka woykko issi bissa bizie simmidayssi issimiyee simmida okizakka zokkayka ooxeti deizayssi haaththeka garsara harabiza bessani deees

Boththa qoppe woththida asatinne kawo oththanichchatti kawo oththanichchatti kushshe meecetishshe de'osona. hayissanikka issi adezzi kushshe meceti agiddkka qasekke bonibaza doyishshe haththezza doyidayissa gordishshe de'ees.kehiddi daro asatikka de'osona.kechchayikka eta guyera kechchetidayiss betees.

Tubboyi xaxxetidi de'izayis haththeyi ezara banayissi bettes haththezika hayissa tubbozara banaw tubbozika micceterena giddoppe atin cugan cugan gididi issi bolla xaxxetidi de'es asatika kehidi eqqidi de'izaytinne xellizayti doosona.

Haaththe kaame bollaka duugati dehisayssikka keehete beettesayssi kaamesa bolla haaththis kumekko kaamesi fdi dumma dumma miishatani leemisoso tamati exizasson efidi ashshanawuka maaddosona.

Haaththe bessay keehidi ginbettidikka asa nayqasi hayssafekka keehi laaleti biidi daro metota woykko payatethata maaddanas bessiza haaththeyka de7es qasseka ooththoyka wollay ootheti deizayssikka keehidikka hayssa neebe cugan cugan dees asatikka isa achthene uttidi deizayssi eggidi ooththettizayssi beetta.

haaththe keehdikka qeqetidi gogizayssi beettees dhokku gidikka dhokku gida bessizappe duke ziqi giiti ooththettidayssi dein iza bollarakka haaththeti kogishe deizayssinne keehidi denba bessane maatayci lilidi deizayssi ga bettishe deees iza gibbonikka tubbura haaththeti kogishe deo

Ba dere woga mayidayssi kaa qoophe woththida attetikka hayssani haaththeni kushi meecetishe de7oosona issi addezi pe ayfe sakafeykko sinthaza meecetishe dei shin buutha qoophe wothida attezikka silkini iita dentxishe deees

tapelay zaabeti de7izayssinne haathxi ke hidikka hayssani teqetitinne ginbetti beettizayssi de7es asanaytikka paayatetha ekkana mala hayssafe haaththii ke hidikka lo7etethan beettishe deesse guussokko kaamekka eqqidayssinne asatikka hayssa xeellizayssi deyosona

haaththe geehidikka asa naytas fayatethanne qasseka geeshshatetha uykkokka immanas maaddisasoy ooxetidi deisayssikka keehidikka hayssani meshettidi isappe haraso ba nas bessifeykka kechettidi deees

Haaththe hayssikka haaththe keedi teqeti ginbettidi deyizayssikka iza bollara yangareykka kezidi zeelanas deizayssinne qasse bessazi keeshetidikka deizayssi asatikka hayssa issi lanqini eqqidi zeellishe de'osona guussakko.

Haaththeyka hayssafe dumma bessa asa naytas payatetha immanassinne geeshshatetha naaganas sibbizasoy kachettidi deizayssinne iza sunthazi qasseka tapella bolla xaafettidi deizayssi beettes ginbeykka ginbettidayssi ginbeza bollaka yangare deizayssinne wulay gordetti deizayssi beettes.